Bibiiri banaare zeŋ la dilige poɔ ka kaneaa biŋ ba nige soga ka gama meŋ yuo biŋ ba nigeŋ a bie kaŋa su la kparesɔglaa ka kaŋ meŋ su kparedoɔre ka kaŋ meŋ su kparetampɛloŋ a biiri bata muulo kaara la a gama poɔ kyɛ a kaŋ leɛ kaara ziyobo.

Vũũ la di lͻԑ yaga zaa ane yie meŋ. A yie nea lͻԑ are peԑle la sokoͻraa. Ka fo nyԑ ka a vũũ naŋ die veŋ ka a waa sͻgelͻ lԑ. Vũũ kpiŋ lͻͻre be la a sokoͻraa zu a are.

Noba bata la be gaadiŋ poɔ. Dɔɔ ane pɔɔba bayi. Ba sɛllɛ la teere. A pɔɔba bayi su la kparoŋ naŋ e mɔmaara nimiri. Ba zaa sɛllɛ la teere kyɛ kaa moɔ buli a dankyini naŋ be a puoriŋ eŋɛ.

Dɔɔ la a dɔɔ gyoŋgyologyo kyɛ pɛgle remote pelaa o doroŋ nu poɔ. Tɔɔkye binnee la ka ŋmenaa a kyaagyere a tɔɔkyeŋ. Bibiiri meŋ zeŋ la a dɔɔ lamboreŋ. A bie kaŋ seɛ la kurdoɔre kyɛ ba su kparoŋ. Kolee biŋ la a ba niŋe sɔgɔ.

Noba yaga lɛ la be dikpoŋ poɔ a gbi dumo ba mine vɔgle la sapigri ka ba mine leŋ dukure a ba zuri poɔ ba mine meŋ eŋ la nɔtoore kyɛ ba mine meŋ ba eŋ nɔtoore ka ba zaa gbi dumo a na puori ŋmene.

Dͻbͻ bayopoi la be yiri zu a ennԑ sola panԑl. Ba mine vͻgele la zupili-dõͻre kyԑ ka ba mine ba vͻgele. A dͻbͻ bayi arԑԑ dendenne kyԑ ka a dͻͻ kaŋa meŋ vuuni kyԑ ka a ba kyԑlԑԑ meŋ zeŋ.

Pɔgeba bayi arɛɛ la, ka bibiiri bata are ba sensɔgɔlensogɔ. A pɔge kaŋ pɛgele la baageraayi kaa kaŋ meŋ pɛgele baage bonyeŋ. Ka noba meŋ zɔŋ motori a meŋ are a sokoɔraa noɔreŋ. Lɔbɛgloo be la a Pɔgeba puoriŋ ka lɔpelaa meŋ are kɔge a lɔbɛgloo, kyɛ Ka ba are peɛle diizɛl setasen.

Dɔba bata la vɔgele zupilpeɛle, a kyɛ su kpsrezeere meŋ. Ba zaa kpɛlɛŋ eŋ la nutoore, a kyɛ eŋ minikyaan meŋ, ka a dɔɔ kaŋa a eŋ wɔɔkye. Dɔba bayi naŋ be a niŋesoga ti la mansin taa.